Daganna maate, maate yaa mitto mine heedhano ama anna ooso roduuwa lossina'nire baalla gamba assine daga kayinni kui qachira heedhano maatete gambosheti.

Elekitironikise elekitironikisete ya udunichohi lawishaho sulke bunu mashine televizhine adi adi udunicho elekitironikisete yine woshinanni

daddalo daddaloho yaa eo afi'nanni looso hiikkoono hakkoye daddaloho yine woshshinanni

Minenna gallanni mine, gallanni mini mannu gallanoho ,mineho yaa kayinni calla mine aguronniho woyi giddo gallano manni noyikkiho yaate.

Daganna maate, maate annu ama Ooste, mitteenni hee'rawo mannaati, mittu mini giddo hee'rannore ite age saga'le hee'rawo mannaati, daga kayi maatete gambooshsheeti.

poletikaho yaa mittu manchi gobba gashshanno gara woy mitte gobba gashshantanno amanyoote galtanno amanyooteno poletika

adawu agaraano adawu agaraano yaa ga'labbo agartanno kurino ollaaho ikko quchumaho ga'labbo agarte galtanno

Poletiku Poletiku yaa gashshooteho mitte gobbara umise poletiku noose gashshidhawo gari noose poletiku gobba gashshinanni garaati woy gobba gashshinanni chainseeti

owaante owaante yaa dagate uyiinanni dagate uyiinanni horo woyi hasixanno horo dagate aa owaantete yineemo

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada yaanohu mine galtano woyi mine heedhano saadatinna dubbu giddo fulanonna.

daganna maate daganna maatete yinanni woyiite mitte qalchu hundaanni woy mittu mini hundaanni saga'lite woce fushshite heedhanno maate anna ama oosote daga kayiinni maatete gambooshsheeti.

Sumuda, sumudaho yaa mite dagara woyi mite gobbara malaateseti, wole daga wole dagawi baxxittanohu sumudunniti ,sumudu mite dagara umiseha ikkeno

Looso, loosu manchi beetti sagale afirara assanno millimmooti. Koninnni ka'nohunni eo afiraa hattee eonni sagale hidhe sagale itayi heeranno doogo loosoho yinanni.

Sagale sagale yaa inttanireeti inte wolqa affine looso loosate fayyimma afirate yine inteemore sagale yine woshshineemo

Adawu agaraano, adawu agaraano yinayi woyite ga'labbo woyi manchuyita keeraanchimma agartara worroonnire ikkitanna kurino ollaaho ikko qachaho adawu agaraano yine woshshinanni.

sumuda sumudu yaa mitte daga woyi mitte ee gosa badooshshensa xawisanno kunino wole dagawiinni badanonsaha ikkanno.

Mini uduune yinnanni woyte soofaho wombare alga woleno kuri lawinore mini uduune yaa mine horonsi'naniho yaate.

faashine faashine yaa uddi'nanni woy hee'nani orteeti kunnira faashine uduunne gophinanni gara umo loosi'nanni garanna uddi'ne fullanni gara leellisha dandiitanno.

Muronna laalo, muronna laalo intanninna angannireti burtukane, Muze, papaya muronna laalote lowo manni itta baxano

odoo woy zeena gamba assi'ne ka'ne halaalanya taje dagate huurote malkennino ikko borrote malkenni shiqinshanni hayyooti

safote latishsha safote latishsha yaa doogo ee hakimete mine maabraate lambore safote latishsha yine woshshinanni.

Daddalo, daddaloho yaa mitoricho hidhine hakkoye hidhinooyiiricho tirfi'ne dagate hirranni millimmo woyi looso daddaloho yine woshshinanni.

umu danancho umu dananchooti yinanni wote umu aana fulanno danancho ikkanno awuuwaamo woy kolishsho danancho ikkara dandaanno.

giwirinna giwirinnaho yaa loosi'ne gallanni hayyo ikkitannna saada cea hakkiinni saeenna lukkuwa addi addi muro loosire eonna sagale afira giwirinnaho yinanni.

mini uduunni yaa mine horonsi'nanniho billawa, biraadiste, saafa, soofa mini uduunni yine woshsha dandiinanni woleno kuri lambore

Maxaafa, maaxafu yaa nabbabaniho egenno affi'nanni uduunichoti wolu garinni maxaafu yaa manchi egenno afirate nabbawe afirano gede assanorichoti.

Daddallo daddalloho yaa tirfe afi'nayiho maxine daddale mannu tirfe afirara dandaanno dinnicha daddaleno tirfe afirara dandaanno daddaloho yaa tirfe afi'nayi loosooti

looso loosu ya e'o afi'nanni lemisaale mittu manchi looso loosiro sagale e'o afira dandaano tirfe afira dandaano yaate

Hodhashshanna, hodhishshaho yaa mittu darginni hogowamme woy gulunfe wole darga ha'nanniricho hodhishshaho yinanni. Lawishshaho makiinu hodhishshu uduunneeti.

Hara da"aattonna darama, hara basetenni base sa"ate, da"atta guwinyite woyi towaanyo assa, darama xoonqe ha'ne marre mittowa maxamate.

muronna laalo yinay woyte shaana, burtukaane, qosixa, muuze lawinore muronna laalo yine woshshinanni.

Daganna maate yaa, maate mitto mine heedhanotta amanna anna ikkittanna ,daga kayinni maatete gambosheti, maate gamba yituro dagate yinne woshshinanni yaate

Safote latishsha yaa dagate latishshaho kaa'lo assitanno uurrinshubbaati. Kunino doogo fayyimmate biddishshuwa safote latishshaati.

Giwirinnaho yaa loosi'ne gallonni hayyo ikkittano tinino horo afirate guma sayisirate ,addo buuro lukkuwa ceate affi'nanni doogo giwirinaho yinnanni.

muro muro kalaqamu jiro muro manchi beettira duucha horo uyiiannnota ikkitanna gumase intanni hirreno eo afi'nanniricho murote yinanni

Hodishshanna, hodhishsha yaa mitto uduune woyi manna gulufe kaentinni basete base sayisano gede horonsi'nanniricho hodhishshaho.

egensiishsha egensiishshaho yaa dagate xalline reqecci assine sokka sayiinsanniha ikkanna konni egensiishshi garinni daga hasidhanno owaante shiqqi assitanno dogooti

Booharanna mereersha yaa, mitto darga marre ka'nenitinni booharanni biifino dargira woyi irafite adhinanni baseti yaate.

Bunu minenna sagalete mine, bunu mini buna anganni mineti, sagalete mini kayinni addi addi sagale hajacine dorshunni intanni mine sagalete mine

Amma'no amma'no yaa uurrinshate woyi dagoomitte uurrinshaati konnino mitte daga woyi mittu manchi umisi amma'no afirino maganisira mare kumbuulanno dargaati

elekitironikise elekitironikise mannu loonso egennote gumaati kunino addi addi horo mannaho uyiitanni afantanno lawishshaho silke elekitironikisete giddo mitto lawishshaati yaa dandiinanni.